Politiku hajora hasaabbanni no gobbate jaddo gargartanno qodhanno woy poolisete.

Giwirinnu handaarinni loonsoonni hala'lado irshi woyi baatto aana loosamino qamade woyi haayixeho.

Ama'note mine ofolle maciishanni noona faarsitanni noo faarsaanooti.

babbaxxino hoguwira horoonsinanni hoxxishshuwatinna doogo loonsanni yannara woy horoonsinanni hodhishshu udduneti.

rosaano koffeenya adhite shiqinore labbanno woy rosu mine rosoho eara bandeeru amanyoote ayrisara dirante nooreeti.

adawa woy dagate giddo jaddo agartgtanno dagate poliseeti.

babbaxxitino hajjora horoonsinanni siwiilu udduneeti woyi ogimmatenni loonsoonnireeti.

Quchumate giddo loonsonnita qunqumashshu doogo labbanno xumme sao diafidhinonna qoxxeesuno Bansi woy Daaye quchuma lawanno, daayye quchumaati.

smn miidiira hasaawara shiqino barru wosinaati.

Gallanni gede biiffinse mi'ninoonni galtoommu woy manooru mineeti

Huuro woy muziiqu uduunnichi giddo gitaarrate uduunneeti babbaxxinoreeti.

daddaloho worroonni saamunnana owaante afiranni noo mannaati dikkiranni noohanna hiranni nooho.